acikin tabbatar da nasaran dasa shukan abarba akwai wasu matakai da ake bi dan tabbatar da cewa shukan zatayi kyau ga wasu daga cikin hanyoyi da ake bi zaɓin mafi kyau na irin sa dolene azaɓi ingantacen iri ko ɓagran shuka abarba wanda ze iya zama daga ɓagaran sama na abarba wanda aka yanka kokuma daga cikin ciyawan abarban shuka a wuri me kyau yakamata a shuka abarba a guri me haski rana sosai saboda shukan abarba tana buƙatar yawan hasken rana domin germa da cigaba ƙasa me kyau a tabbatar da cewa ƙasan yanada kyau kuma yanada kyau ace an busa ƙasan kafin ayi shuka abarba yana san ƙasa me dauke da sinadarai masu kyau tsida ruwa bayan an dasa yanada mahimmanci aba shukkan abarban ruwa sosai amma a guji shayar dashi ruwa me yawa wanda ze iya haifar da ambaliya kokuma ya haifar da taruwan ruwa cire shuka mara kyau a kiyaye shuka daga tsirai masu ganye ko shuke-shuke masu hana girma wanda ze iya shafar lafiyan abarban yin haka ze tabbatar da cewa abarban ze samu ishashan sarari kuma ze samu ishashan abinci kulawa da zafi abarba yana buƙatar yanayi me zafi dan yaye kyau dan haka dole a kula da yanayin zafi kuma yanada kyau akula adinga kulawa da yanayin zafi yanada mahimmanci alokacin dasa shi

aiyukan shuka itatuwan gwale ayankunan jahar niger delta dakuma maso kudu na nigeria suna buƙatar wasu yanayi na musamman dan su germa da lafiya gawasu daga cikin yanayin mafi daciwa zafi da danshi itaciwa gwale suna buƙatar yanayi mai zafi da danshi sosai zafin jikin yana iya kaiwa tsakani degree centigrade ashirin da biyar zuwa degree centigrade talatin da biyu wanda ya dace da buƙatun itatuwan gwale ruwan sama yankunan daki cikin niger delta da kudu maso kudu sunada yawan ruwan sama mai yawa wanda yazama mai kyau dan bunƙa dan bunƙasar itatuwan gwale wadin nan itatuwan suna buƙatar ruwa mai yawa musamnan alokacin damuna tuntsaye da hazo daga cikin mahimman abubuwa dan girman gwale kasancewan gajimari ko hazo nada matukar mahummanci wajan tabbatar da cewa yanayin jikin itatuwan gwale ya kasanci da kyau girman tasa yankunan niger delta da kudu maso kudu na nigeria sunasa ƙasa mai laushi wandake taimakawa wajan haɓaka tushan itatuwan gwale wannan yana bada damasu yanabama tushan dama suye kyau dakuma samun ruwa da sinadarai daga cikin ƙasa haski itatuwan gwale suna buƙatar haskin rana mai yawa amma kuma suna iya jurewa acikin inuwa kaɗai da haka zaifi kyau idan akwai wani matsayi mai kyau da hasken rana dakuma itatuwa a tsakani dakuma inuwa a tsakani su wannan yanayin yana tabbatar dacewa itatuwan gwale sunyi girma da kyau a kudu maso

itace gwale ko itacen tuffa a hausa sunada matukar mahimmanci ayankunan nigeria ayankunan nigeria musaman ayankunan arewacin nigeria kamar jahar kano da jahar kaduna duk daciwa wadinan yankuna suna fuskantar yanayi mai tsanani zafi da karancin ruwa itatuwan gwale sunhaɓaka wasu sunhaɓaka wasu dabarun dasuka basu damar daidaitawa da waɗinan yanayi masu wuya gawasu hanyoyi da itatuwan gwale ki daidaitawa tsarin ganyanyaki itatuwan gwale suna ganye masu faɗi da tsaye wadin da ki rage yawan ruwa dasuki rasawa tahanyan taushin ƙasa hakanan kuma waɗin nan ganye sunada launi kore mai dohu wanda ke taimakawa wajan ja haɗin zafi da rage yawan zafin daki shiga cikin itacen tushan gida mai zurfi tushan itatuwan gwale suna iya zurfafa sosai acikin ƙasa suna iya zurfafa sosai a cikin kasa inda suki samun ruwa mai yawa wannan tsari yana basu damar samun ruwa alokacin da aki buƙata musamman alokacin rani mai tsanani yawan ƙwayoyin ruwa itatuwan gwale sunada ikon adana ruwa acikin ƙwayoyin su wandaki basu daman jurewa tsanani zafi da ƙarancin ruwa hakanan sunada ikon rage yawan anfani da ruwa tahanyar rufe stomata tahanyar rufe ramukan nufashi alokacin da ruwa yake ƙaranci tsarin haɓakan fure itakuwan gwale suna haɓaka furanni dayawa alokaci guda wanda ki ƙaruwa da yawan ƴaƴa dasuke samarwa wannan tsari yana taimakawa wajan tabbatar da cewa akwai ishashin ƴaƴa aduk lokacin da yanayi yafi dacewa juriya da cututtuka da ƙwari itatuwan gwale sunada haƙiƙani juriya ga cutuka da ƙwari waɗinda ki iya haifarda matsala acikin yanayin mai zafi da bushewa wannan yana rage yawan asaran anfani

a yankin kudu masogaban shi Nigeria lokacin da ya fi dacewa dan shuka itatuwan? shi ne a farkon lokacin damina wan da yawanci ya ke farawa da ga watan maris zuwa watan Aprilu wannanlokacin ya fi dcewa ne soboda ruwan sama a lokacin damina ana samun isashan ruwan sama wanda yake taimakawa wajan samar da yanayi maikyau da girman itatuwan gwale yanayn zafi mai dacewa lokacin damuna yana kawo yanayin zafi mai matukar dacewa da girman itatuwan gwale wanda yake taimakawa wajan rage damuna wajen rage damuna ga shukar yayin da ta ke daidaitawa da sabuwan muhalli misali yanayin zafi a jihar Calabar da kumajihar Port Harcourt a wannan lokacin ya na tsakanin degree centigradi 24 zuwa degree centigradi 32 wanda ya dace da itatuwan gwale ka suka itatuwan gwale a farkon damina manoma zasu iya amfani da yawan ruwan sama dan rage bukatar ban ruwa tare da tabattar da cewa shukan ta na samunisashen ruwa dan girma mai kyau haka nan ya na ba da damar shukar ta daidaita da yanayin zafi nayanci wanda zai iya haifar da girma wanda zai haifar da girma mai kyau ya samar da amfanin gona mai yawa

Manoma na itacen gwale A arewacin najeriya Musamman a jahohin borno da yobe Na fuskantar matsalolin fari Da shiwar harmada Wanda zai'iya shafar girma Da samar da itacen ridi Amma akwai wasu hanyoyi da zasu taimaka Wajen rage tasirin wannan yanayi mai tsanani Na farko Shukar ridi da aka Zaba da kwarewa Manoma na iya zabar wuraren da suka dace da shukar itacen gwale Wanda zai iya samun kariya daga munanan tasirin zafi da bushe wa Wuraren dake da ruwa Ko kuma kusa da rijiya Ko kogo Suna da matukar mahimmanci Wajen rage tasirin bushe wa Shuka itacen gwale a layuka kosu fure Manoma na iya shuka itacen gwale a layuka Kosu fure Da zai kare su daga iska mai karfi Da kuma zafin rana Hakan zai'iya taimaka wa wajen yaduwar hamada Zuwa cikin gonaki Da kuma rage zafin rana Wanda zai iya shafar lafiyar itacen gwale Amfani da hanyoyin ruwa na fasaha Yin amfani d hanyoyin samar da ruwa Wanda zai taimaka wajen tabbatar da cewa Itacen gwale na samun ruwa mai yawa Koda a lokacin bushewa Wannan yana sa itacen gwale Yin rashin ruwa yana hana itacen gwale yin rashin ruwa A lokacin farii Shuka itacen gwale da tsarda masu jurewa Manoma na iya shuka itacen gwale Tare da wasu tsirdai Da suka fi jure wa bushewa Ko hamada Wanda zai bada kariya ga itacen gwale Da hasken rana mai tsanani Da kuma tabbatar da samun ingantaciyar tsarin kasa Kula da kayan kasa da inganta harkokin noma Aikin inganta kayan kasa Kamar amfani da takin zamani Ko kuma yin amfani da kayayyakin gonar zamani, Zai taimaka wajen gyara kayan kasa Da kuma tabbatar da cewa itacen gwale na samun abubuwan gina jiki Da suke bukata Hakanan manoma zasu iya amfani da tsarin noma

Amfanin hada itacen gwale da wasu shuka Kara yawan amfanin gona Hada itacen gwale Da wasu shukoki Yana taimaka wa wajen samun amfanin gona Daga manyan shuke shuke Da kuma kananan shuke-shuke A lokaci guda Wannan yana kara yawan amfanin gona Wanda zai iya zama wata hanya ta samun kudin shiga Daga cikin gonar Inganta amfanin kasa Hada shuka na taimaka wa Wajen rage rashin amfanin Amfanin kasa Ko kuma tsirai daban-daban suna samar da tsari Tsari na kasa wanda zai iya hana ruwan sama tafiya cikin sauri Ko kuma rage zafin kasa Wannan na taikama wa wajen kiyayye Ingancin kasa Kare damar gona Hada itacen gwale da sauran shuka Yana taimaka wa wajen samar da sanyi ko inuwa Ga wasu shuke-shuken Wanda zai iya taimaka masu su girma cikin kwau Musamman a cikin yanayin dake da zafi ko rana Mai tsanani Rage hadarin cuta da kwari Hada shuka na iya rage yaduwar cuttutuka da kwari Idan an shuka, shuka Daban-daban a cikin gona Yana taimaka wa wajen hana yaduwar cuta ko kwari Wanda yake Wanda yake iya shafar ko wane daga cikin shuke-shuken Rage cikas na kashe kudi Tare da samun amfanin gona daga shuke-shuke daban daban Manoma na iya Rage dogaru Ga daya daga cikin kayan amfanin gonar Kalubalen na hada itacen gwale da wasu shuke-shuke, Daman ga cuta ko kwari Hada shuka na iya saukaka yaduwar cuttutuka ko kwari! Daga shuka daya Zuwa wani shukan Kula da aikin noma Hada shuka na bukatar kulawa da lura Sosai Musamman idan an shuka Shuke shuken daban daban Wanda yake da bukatar abubuwan da ke shafar su Wannan na iya zama aiki mai yawa Wanda zai iya bukatar karin lokaci! Da kuma kayan aiki Wanda zasu taimaka wajen kula da kowane daga cikin shuke-shuken Rashin ingancin kasuwanci A wasu lokuta Hada shuka na iya sa a rasa ingancin kasuwanci Ko kuma ya haifar da matsaloli Wajen cire kayan amfanin gona

Itacen gwale yana taka muhimmiyar rawa Wajen kula da lafiyar kasa Da kuma hana gurbatar da kasa A yankunan gabar teku na najeriya Musammman a jahohin delta Da akwa'ibom Ga wasu daga cikin hanyoyin da itacen gwale yake taimaka wa Kare kasa daga rashin kasa Itacen gwale yana da tushin ganye mai zurfi Da kuma ginshikai'n rassa masu karfi Wannnan yana taimaka wa wajen rike kasa Da hana ruwan sama ko iska mai karfi Daga kwashe kasa Wasu reshoshin itacen ridi Itacen gwale Suna da kwau wajen samar da kariya ga kasa Ta yadda zai hana ruwan sama ko iska Su dauke kasa daga gabar teku Wanda ke taimaka wa wajen hana gurbatar kasa Inganta tsarin kasa Wasu reshoshin itacen gwale na taimaka wa Wajen inganta tsarin kasa Yayin da suke girma Reshoshin suna iya haifar Da kananan rami a cikin kasa Wanda ke taimaka wa wajen saukaka ruwan sama Saukaka ruwan sama shiga cikin kasa Wannan yana hana ruwa yin tafiya cikin sauri Da kuma saukaka ruwa Ruwan Ruwa daya hadu da kasa Wanda zai iya haifar da gurbadar kasa Ko rushewar Gabar teku Kariyar gabar teku A yakunan gabar teku, Itacen gwale na taimaka wa wajen rage tasirin subar ruwa Daga teku da kuma tsarawa Gaban teku Yayin da iska mai karfi Na ruwan sama ya tashi Itacen gwale yana sama kariya ga gabar teku Daga tasirin ruwa mai karfi Wannan yana taimakawa wajen kare gabar Daga lalacewa Ko rushewa Kula da dabbobin kasa Da tsire-tsire Itacen gwale Yana taimaka wa wajen samar ga muhalli ga dabbobi Da tsire-tsire A gabar teku Rassan itacen gwale Suna taimaka wa wajen samar da abubuwan gina jiki Ga tsire-tsire a cikin kasa Wanda ke taimaka wa wajen samar da ingantacciyar kasa Haka ne itacen gwale Na karawa, Tsarin kasa abubuwa Wanda ake bukata Don bunkasa lafiyar kasa

Manoma itacen gwale a najeriya Na fuskantar kalubalai da dama Wajen samun tallafi da albarkatu Amma, akwai hanyoyi da dama Da zasu iya amfani dasu Don samun taimako Daga hukumomi Da kuma kwungiyoyi Ga wasu daga cikin hanyoyin Da manoma zasu iya samun tallafi Da albarkatu na farko Hukumar kula da noma Hukumar kula da noma ta kasa Da hukumar kula da noman itatuwa Suna bayar da Sabbin illimi Da horo Ga manoma Wadannan hukumomi Suna gudanar da shawarware da horo na noma Wanda zai taimaka ma manoma Susan sabbin hanyoyin inganta noma Da kuma kula da itacen gwale Manoma na iya samun horo Kan yadda zasu shuka itacen gwale Yadda zasu kare su daga cuttutuka Da kwari Ta yadda zasu samar da ingantaccen amfanin gona Hukumomin suna bada Shawara kan dubarun noma Da kasuwanci Na biyu Dubarun samun kudi da taimakun kudi Bankin noma na najeriya Da sauran bankuna Suna bayar da rance ga manoma Don suyi noma Ko inganta gonakin su Manoma zasu iya samun rancen kudi Don samun kayan aiki Koyin amfani da sabbin fasahoyin noma Haka nan akwai shiri Wanda gwamnatin taraiya ke gudanar wa Wanda ke taimaka wa manoma Ta hanyar bayar da rance mai sauki Don inganta noma da kuma samun kayan aik Manoma zasu iya samun rancen kudi Ta hanyar hadin kai Da kungiyoyin manoma Dake tallafa wa manoma Wajen samun rance mai sauki Daga bankuna Hanyoyin samun kasuwa Kasuwanni na kafa, Da gudanar da talla Manoma na iya samun damar shiga kasuwanni na kasa Dana kasa da kasa ta hanyar hadin kai Da hukumomin kasuwanci Wanda zai taimaka wajen sayar da kayan amfanin gona Cikin sauki da kuma samun farashi mai kwau

Shin, wane yanki ne Inda ebola Tafi Yawaita ko kuma ta yawaita ko kuma ta auko a cikin Kasashe?, Da farko dai najeriya na daya daga cikin yankunan da ebola ta auko Bayan ga haka akwai south africa Akwai nijar Akwai kuma... India akwai kuma.... Wani yanki na america Da kuma Wani yanki na sudan Wadannan yanki dai sun dan samu dan aukuwa Na ebola Wadannan yanki dai ebola tashiga cikin sune a rashin.. La'akari A yayin da wasu matafiya ko kuma wasu Masu gudun hijira suka shiga mata tare da wannan suka shige da cutan Cutan dai Ta yadu ne ta hanyar Yin Watoh riga-kafi a yayin da wasu ko kuma masu gudun hijira suka shigo da ita najeriya Wanda aka tsince shine a cikin A wani yanki na najeriya kamar su.. Yanki na bauci Wanda ake kiran tada kauyen alkaloli Ita wannnan kauye an tsinci mutane kaman ishirin da bakwai ne suna dauke da cutar A yayin da akayi gargawar kaisu asibiti Aka masu Basu kulawa ta hanyar data dace Bayan ganan kuma an samo labarin Cutar a kasar india A yayin da wata kauye ne take kunshe da mutane talatin da uku Suka dauki wannan cuta suma ta hanyar shigo masu da akayi A hanyoyin da ake kan bincike da ba'a tabbatar ba Ebola dai tana da matukar hatsari wanda takan linka a cikin mintoci kadan Abinda yasa aka yawaita samun ta saboda rashin yawan riga'kafi A yayin da kuma suka Same ta aka Aka kai'su asibiti ake kuma kulawa dasu Rashin yin riga kafi yana da amtukar Hatsari musamman Musamman ma a yankunan da suka Aka tsince su da yawan ebola Ita ebola wata cuta ce da ake daukar ta, ta ruwan jiki kuma tana da alamomi kamar su yawan gajiya Da yawan amai Da kuma Da kuma bayan gida Yawan bayna gida da rashin kasala da rashin kuzari Da zaran mutum yaji wannan ana bukatar yaje asibiti Kuma ya guji wadannan yakuna da aka ambata da farko Don kare kai daga wannan cuta Wato ta ebola

Manoma na iya amfani da kayan shara na halitta kamar ganyen shuka najasar dabbobi da ragowan abinci dan yin kofati da zai amfani gona a hanyoyi da dama ga wasu daga cikin hanyoyin da zasu iya amfani da su na farko, amfani da ganyen shuka ganyen shuka da sauran ragowar shuka na iya zama kayan abinci mai kyau da ke cikin kofati manoma na iya tattara ragowar shuka daga gonakin su kamar ganyen shinkafa ko masara su haɗa su da sauran kayan da zasu sa kofatin yayi kyau wannan yana taimakawa wajen ƙara yawan ƙwayoyin halitta a cikin ƙasa yana inganta lafiyar kasa da kuma haɓɓaka amfanin gona. na biyu, najasar dabbobi najasar dabbobi kaman shanu aladu da kaji na da matuƙar amfani wajen ƙirƙirar kofati wannan najasa tana ƙunshe da sinadarai masu kyau da zasu taimaka wajen ciyar da ƙasa da ƙara yalwar ƙwayoyin halitta a cikin ta manoma na iya tara najasar dabbobin su su gauraya da ganyen shuka ko sauran abubuwa sannan su bar shi ya canza zuwa konfati a cikin wani wuri me kyau na uku, ragowar abinci ragowar abinci kamar tsaba ganyen kayan lambu da sauran abubuwan da ba'a ci zasu iya zama tushen kayan konfati manoma na iya tara ragowar abinci daga kasuwanni ko gidaje su haɗa su da sauran kayan gona sannan su ba su sannan su bari su canza zuwa konfati wannan yana rage sharar gida da kuma inganta albarkatun ƙasa na huɗu fahimtar yadda ake yin kofati manoma na iya koya yadda ake yin kofati ta hanyar haɗa waƴannan kayan sharan daidai gwargwado su sa su a cikin wani wuri me iska da kuma wanda baya cika ruwa idan aka bi wannan hanyar da kyau za'a samu kofati me kyau wanda zai taimaka wajen inganta ƙasa da amfanin gona na biyar, fa'ida ga ƙasa yin kofati daga kayan shara na halitta yana taimakawa wajen rage amfani da takin zamani wanda zai iya zama me tsada ko kuma ya kawo matsala ga muhalli.

A lokacin da ake zaɓar hanya mafi dacewa dan yin kofati a Najeriya yana da mahimmanci a ɗauki la'akari da wasu muhimman abubuwa saboda yanayin ko wane yanki yana da banbanci ga wasu daga cikin muhimman abubuwan da yakamata a kula da su na farko, yanayin zafi a yankunan da ke da zafi sosai kamar Arewacin Najeriya yana da kyau a zaɓa hanyar da zata rage yawan zafin da ke da tasiri ga kofati idan za'a rufe kofatin da kayan da zasu taimaka wajen rage zafi yin amfani da shara a cikin rani yana taimakawa wajen kiyaye danshi da zafin daga rana me tsanani a cikin yankunan da ke da yanayi me sanyi ko kuma da ruwan sama mai yawa kamar Kudu da Kudu maso Gabashin Najeriya yana da kyau a zaɓa hanyoyin da zasu taimaka wajen kiyaye danshi na biyu, ruwan sama a yankunan da ke da yawan ruwan sama kamar Kudu da Kudu maso Gabashin Najeriya yana da kyau a zaɓa hanyar da zata bada damar ruwa ya wuce idan aka bar kofatin cikin rami yana da mahimmanci a tabbatar da cewa ramin yana da kyau wajen sanya ruwa yayi gudu ya daidaita a yankunan da ke da ƙarancin ruwan sama kamar Arewacin Najeriya manoma zasu iya yin amfani da hanyoyin da zasu bada damar kiyaye danshi ko kuma rufe kofatin da kayan da ke riƙe riƙe da ruwan kamar ganyen shuka ko kayan shara na ƙasa nau'in kayan shara a wasu yankunan za'a iya samun kayan shara kamar najasar dabbobi da ganyen shuka cikin sauƙi yayin da a wasu yankunan ze fi wuya matsalar iska a yankunan da ke da iska me ƙarfi musamman a Arewacin Najeriya za'a iya fuskantar matsalar bushewa da sauri buƙatar lokaci a cikin yankunan da yanayin zafi yake yana yiwuwa a samu saurin canza kayan shara zuwa konfati.

Dan manoma a Najeriya samun ingantaccen kofati wanda zai taimaka wajen haɓɓaka haƙin ƙasa yana da mahimmanci su samu daidaito tsakanin kayan dake ƙunshe da nitrogen kamar najasan dabbobi da ganyen shuka masu launin kore da kamar, da kuma ganyen itace basashen shuka ko baranda daidaita waƴannan kayan yana taimakawa wajen samar da kofati me kyau wanda zai haɓɓaka lafiyar ƙasa da kuma amfanin gona ga yadda manoma zasu iya yin wannan daidaito sanin kayan nitrogeni kamar najasan dabbobi kamar shanu, aladu, kaji, ganyen shuka kamar na masara shinkafa, ko waken suya ragowar abinci kamar tsaba da ganyen kayan lambu kayan da ke ƙunshe da nitrogeni kamar ganyen itace baranda busashen ganyen shuka da kuma diddigan katako yadda ake haɗa kayan manoma zasu iya yin amfani da tsarin layi-layi inda zasu tsara kayan nitrogeni da jere suna rufe kowani layi da wani abu me kyau kamar ƙasa ko ganyen shuka wannan tsarin yana taimakawa wajen samun isashen iska da danshi a cikin kofati wanda ke taimakawa wajen hanzarta aikin gurɓatar kayan lura da danshi da iska yana da mahimmanci a kiyaye danshi a cikin kofati domin idan kofati ya bushe zai ƙi aiki yadda yakamata haka nan kuma yana da mahimmanci a tabbatar da isashen iska domin yana taimakawa wajen samuwar zafi da kuma aiki da ke taimakawa wajen canza kayan zuwa kofati gargaɗi akan yawan nitrogeni idan aka yi amfani da kayan nitrogeni fiye da kima yana iya sa kofati ya zama me ƙamshi ko kuma ya jawo gurɓatan iska.

Amfanin yin kofati ga manoma ƙanana a Najeriya yana da yawa musamman wajen inganta lafiyar ƙasa da rage kuɗin amfani da takin sinadarai ga wasu daga cikin muhimman fa'idojin na farko, inganta lafiyar ƙasa kofati yana ƙara ƙwayoyin halitta a ƙasa wanda ke taimakawa wajen haɓɓaka ayyuka ƙananan halittu da ke taimakawa wajen lalata kayan shara ya canza su zuwa abinci ga shuke-shuke yana ƙara danshi a cikin ƙasa wanda zai taimaka wajen sauƙaƙa shayar da shuke-shuke musamman a lokacin rani ko ƙarancin ruwa wannan yana tabbatar da cewa shuke-shuke na samun ruwa mai kyau dan girma da kyau na biyu, rage amfani da takin sinadarai yin amfani da kofati na rage dogaro da takin sinadarai na waje saboda kofati yana samar da sinadarai masu gina jiki kaman nitrogeni wanda shuke-shuke ke buƙata dan girma wannan yana taimakawa manoma ƙanana wajen rage tsadar takin sinadarai wanda zai iya zama mai tsada da kuma wahalar samu a wasu lokuta na uku, kiyaye ƙasa da inganta ingancin amfani kofati yana taimakawa wajen ƙara kayan abinci a cikin ƙasa wanda ke inganta ƙarfin ƙasa da kuma haɓɓaka amfanin gona yana hana rushewar ƙasa da kuma tabbatar da cewa ƙasar na da kyau dan shuka haka nan yana taimakawa wajen ƙara kuzari a cikin ƙasa yana haɓɓaka yanayin ƙasa wanda ke bada damar shuke-shuke su samu abinci mai kyau da ruwa na huɗu, rage zafin zafi da ruwan sama mai yawa kofati na taimakawa wajen rage gurɓatar ƙasa daga zafin rana mai yawa ko kuma ruwan sama mai yawa yana kuma rufe ƙasan da kuma kiyaye danshi wanda ke hana ƙasa bushewa ko faɗuwa na biyar, inganta yanayin muhalli yin kofati yana rage yawan sharar gida yana rage gurɓatar muhalli daga kayan shara da aka zubar wanda zai taimaka wajen kiyaye tsabtar mahalli na shida, ƙarin amfanin gona kofati yana haɓɓaka yawan amfanin gona da inganci shuke-shuke da suka samu ingantaccen ƙasa suna girma cikin sauƙi da lafiya wanda ke bada ƙarin fa'ida ga manoma wajen samun albarkatun gona masu kyau.

Lokacin da ake ɗauka wajen yin kofati a cikin yanayin Najeriya yana iya banbanta saboda yana dogaro da yanayin zafi da yanayin ruwa da kuma irin kayan da ake amfani da su a cikin yanayin zafi na Najeriya musamman a yankunan da ke da zafi kofati na iya ɗaukar mako biyu zuwa mako uku dan canza kaya kayan zuwa cikakken kofati idan aka bi tsarin dai-dai ga wasu abubuwa da ke tasiri akan lokacin na farko, yanayin zafi a yankunan da ke da zafi sosai kamar Arewacin Najeriya kofati zai canza cikin sauri saboda zafin yana taimakawa wajen hanzarta aikin gurɓatan kaya a yankunan da ke da yanayi me sanyi ko kuma da ruwan sama mai yawa zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo na biyu, nau'in kayan da ake amfani da su idan kayan nitrogeni sun haɗu dai-dai kuma aka yi amfani da kayan da suka yi kyau wajen samar da kofati aikin zai kasance mai sauri na uku, daidaita danshi da iska idan kofatin yana da kyau a cikin yanayin da ke da isashen danshi da iska zai canza cikin sauri idan yana da ƙasa danshi ko kuma ba'a juye shi akai-akai yana iya ɗaukar lokaci mai tsawo saboda haka idan aka kiyaye waɗannan abubuwa zai ɗauki kimanin watanni biyu zuwa uku a yanayin Najeriya don samun kofati me kyau amma yana iya ɗaukar ƙarin lokaci idan akwai matsaloli kaman ƙarancin ruwa ko rashin isashen iska.

Manoma na iya hanzarta aiki canza kayan zuwa kofati ta hanyoyi daban-daban don samun kofati cikin gaggawa ga wasu hanyoyin da zasu taimaka wajen hanzarta wannan tsari na farko, rarraba kayan da ake amfani da su yanke kaya yanke ko sassauta kayan da za'a yi amfani da su kamar ganyen shuka gajeren ciyawa ko ganyen itace zai taimaka wajen hanzarta aikin kayan da aka yanka ko aka nannaɗa suna canzawa cikin sauri fiye da waɗanda aka bar su yadda suke na biyu, ruwa da danshi kula da danshi ƙasa da kuma kayan shara suna buƙatar danshi mai kyau idan kofatin yana bushewa yana ɗaukar lokaci mai tsawo dan canza kaya don haka manoma su tabbatar da cewa kofatin yana da isashen danshi amma ba zai zama mai ruwa ba na uku, juya kofatin lokaci-lokaci juyawa ko motsa kofati akai-akai yana taimakawa wajen rarraba zafi ya kuma samar da isashen iska wannan yana sa ƙananan halittu su yi aiki da sauri wajen canza kayan zuwa kofati mai kyau amfani da takin ƙananan halittu akwai takin ko sinadaran da aka tsara musamman dan haɓɓaka ƙananan halittu wanda zai hanzarta aiki wasu manoma na iya amfani da sinadarai da sinadarai ko takin musamman na kofati dake ɗauke da waɗannan ƙananun halittu daidaita nitrogeni ko carbon kamar yadda aka ambata a baya yana da mahimmanci a samu daidaito tsakanin nitrogeni kamar najasan dabbobi da ganyen shuka masu launin kore da busashen ganye da diddigan katako daidaito me kyau yana taimakawa wajen sa aiki ya zama yayi sauri bisa kofatin da kayan da zai kiyaye zafi da danshi yin amfani da kayan da zasu rufe kofati kamar ganyen itace ko leda zai taimaka wajen kiyaye danshi da zafi a cikin kofati wannan yana sa kayan su canza cikin sauri.

Manoma a Najeriya na fuskantar ƙalubale da dama lokacin da suke ƙoƙarin ƙoƙarin kafa tsarin yin kofati a gonakin su ga wasu daga cikin ƙalubalen wanda suke fuskanta da kuma yadda zasu iya magance su rashin ilimi da sanin hanya mafi dacewa ƙalubalen shi yawancin manoma basu da cikakken ilimi game da yadda ake yin kofati ko kuma hanyoyin da zasu iya amfani da su dan samun ingantaccen kofati wannan na iya haifar da gazawa samar da kofati me kyau magani manoma na iya samun horo daga hukumomi ko ƙungiyoyin noma na cikin gida ko ƙasashen waje haka nan zasu iya samun ƙwararru ko kuma masu aikin gona da suka ƙware a wannan fanni dan taimaka musu wajen fahimtar tsarin yin kofati na biyu, ƙarancin kayan shara ƙalubale a wasu lokuta manoma na iya fuskantar ƙarancin kayan shara ko ragowar shuka da zasu iya amfani da su wajen yin kofati magani manoma zasu iya tara shara daga gidajen abinci ko kasuwanni na cikin gari ko kuma amfani da najasar dabbobi da ganyen itace ko ciyawa daga gonakin su haka nan ana iya haɗa kayan daga wasu manoma ko ma ƙungiyoyin noma rashin isashen ruwa da danshi ƙalubale yin kofati yana buƙatar danshi mai kyau a yankunan da ke da ƙarancin ruwa ko kuma yanayin zafi mai yawa wannan na iya zama ƙalubale saboda kayan shara na bushewa cikin sauri ko kuma basu da isashen danshi magani manoma zasu iya yin amfani da tsarin rufe kofati da kayan da zasu kiyaye danshi kamar ganyen shuka ko kuma ƙasa mai kyau haka nan zasu iya amfani da ruwan sama ko kuma ruwan cikin rijiyar gona dan kiyaye kofatin daga bushewa rashin kayan aiki da albarkatu ƙalubale a wasu lokuta manoma basu da kayan aiki na musamman dan yin kofati kamar kwando da mota dan juya kofati magani manoma na iya amfani da kayan da aka samu a cikin gonakin su kamar ganyen itace ko ramin ƙasa da za'a iya yin amfani da shi don samar da kofati haka nan suna iya amfani da kwando kwandon roba ko kwandon tukunyar gida wajen kafa tsarin yin kofati.

Manoma a Najeriya na iya amfani da aikin yin compost don inganta harkokin noma cikin hanyar ɗorewa musamman a yankunan da basu da sauƙin samun takin sinadarai ga wasu hanyoyin da za'a bi na farko, samar da komfus daga kayan gona manoma na iya tara ganyayyaki koɗayayyen dabbobi da sauran abubuwan da ba'a iya amfani da su daga cikin gonaki dan samar da compost wannan yana taimakawa wajen ƙara wa ƙasa sinadarai masu amfani na biyu, amfani da compost wajen gyara ƙasa compost yana taimakawa wajen inganta ƙasan gona yana ƙara ƙarfi da ingancin ruwan ƙasa wanda zai sa ruwa yayi zama a cikin ƙasa fiye da yadda yake ta hanyar amfani da takin sinadarai na gargajiya na uku, ƙarin amfanin compost compost yana taimakawa wajen rage yawan ƙurar da ke yawo a cikin gona yana inganta tsarin ruwan ƙasa da kuma hana lalacewar ƙasa saboda amfani da takin sinadarai masu guba na huɗu shirya takin compost a yankunan karkara a yankunan da basu da dama ga takin sinadarai manoma na iya koyon yadda zasu samar da compost daga abubuwan da suke da su a cikin gida ko gonaki kamar ganyayyaki shara daga dabbobi ko kuma kwaɗayayyun tsirai na biyar, ilimantar da manoma manoma a yankunan karkara na iya samun ilimi game da yadda zasu aiwatar da compost ta hanyar kwasar daga abubuwan da suke da su a cikin gida kamar ganyayyaki shara daga dabbobi da kwaɗayayyun tsirrai haɗakar aiki da ƙungiyoyi tare da haɗin kan gwuiwar ƙungiyoyin noma da gwamnati manoma na iya samun kayan aiki da ilimi na yadda zasu inganta noma ta hanyar amfani da compost.

A cikin yanayin zafi da danshi na Najeriya yana da mahimmanci a kula da compost dan gujewa ƙamshin wari da kuma kare shi daga ƙwari ga wasu daga cikin mafi kyawun hanyoyin kula da compost a irin wannan yanayin na farko, zaɓin wurin da ya dace ka tabbatar da cewa compost ɗin ka yana cikin wuri me iska da hasken rana me kyau wannan yana taimakawa wajen sa compost ɗin ya bushe da kyau kuma ya rage ƙamshi guji ajiye compost a cikin wuri mai ruwa ko kuma inda iska bata shiga sosai na biyu, lokacin haɗa compost yana da kyau a saka abubuwa masu launi me kamar ganyayyaki da itace da kuma abubuwan da ke ɗauke da ruwa ko sabbin kayan lambu a cikin layi mai kyau wannan yana taimakawa wajen daidaita yawan sinadaran sinadaran wanda zai rage ƙamshi na uku, tantancewa da cakuɗa a kodayaushe ajiyan compost ɗin sau da yawa musamman a lokacin zafi da damshi wannan yana taimakawa wajen sa iska ta shiga cikin compost ɗin wanda zai taimaka wajen sa shi ya sake narkewa da kyau kuma ya hana samuwar ƙamshi ko ƙara warin da za'a iya fitarwa na huɗu, rage abubuwan da zasu iya janyo ƙwari kada a saka kayan da zasu jawo ƙwari masu yawa kamar nama ko ƙasusuwa saboda haka ka guji saka kayan da zasu iya jawo daga ƙwari ko dabbobi haka nan a tabbatar da cewa kayan da aka saka suna narkewa da sauri don kaucewa taruwar ƙwarin na biyar, kulawa da ruwa kada a bar compost ɗin ya bushe sosai ko kuma ya zama da ruwa mai yawa a yi la'akari da yanayin zafi dan gujewa rikitar da yanayin da zai jawo ƙamshi na biyar, amfani da magungunan halitta idan ana samun matsalar ƙwari ko warin da ba za'a iya sarrafa shi ba za'a iya amfani da magungunan halitta kamar cinya ko ganyayyaki daga tsire-tsire masu ɗauke da sinadarai na maganin ƙwari.

Manoma a Najeriya na iya auna ingancin compost ta hanyoyi daban-daban ga wasu daga cikin hanyoyin da zasu taimaka wajen kimanta ingancin compost na farko, duba launin compost ingantaccen compost yana da launi me me kyau wanda zai iya zama ruwan ƙasa ko zinariya idan compost ɗin yana da launin baƙi ko ja hakan na iya nuna cewa be bushe da kyau ba ko kuma yana da sinadarai masu guba duba ƙamshin compost ingantaccen compost yana ɗauke da ƙamshi mai daɗi wanda ya zo daga narkewan kayan gona idan compost ɗin yana ɗauke da wari mai tsanani ko mai ƙarfi hakan na iya nuna cewa ba'a samu narkewan duka kayan ba ko kuma an samu matsala wajen sarrafa shi binciken zuciyar compost lokacin da aka buɗe compost yana da kyau a duba ko yana da ɗanɗano mai kyau ko kuma yana da kyau a cikin ruwan ƙasa idan compost ɗin yana narkewa da kyau zai zama mai laushi kuma mai sauƙin ƙona ko rushewa idan yana da raƙumi ko tsakuwa yana nuni da cewa yana buƙatar ƙarin lokaci dan narkewa gudanar da ruwan compost idan compost yana ɗauke da ruwa mai kyau yana da kyau idan compost ɗin yana bushe ko kuma yana da ruwa mai yawa zai iya shafar ingancin sa yawancin lokaci compost yana buƙatar ƙarin ruwa idan yana bushe ko kuma a rage yawan ruwa idan yana cikiin ruwa mai yawa duba wurin ajiya idan compost yana da kyau zai zama mai narkewa sosai kuma zai rage a cikin wurin da aka ajiye a duba ko compost ɗin yana ɗauke da abinda bas da basu narkar da su sosai wanda zai iya nuna cewa bai inganta ba.

Manoma a Najeriya suna fuskantar wasu kallubali wajen daukar fasahar noma ga wasu da ga cikin manyan kalluballin da su ke fuskanta. Rashin samu hanyoyin sadarwa na zamani da wutan lantarki a wasu yanƙunan Najeriya akwai masalar rashin isheshen haddin hanyoyin sadarwa da kuma wutar lantarki wannan ya na hana manoma samur damar amfani da fasahohin zamani da ke bukatar hanyar sadarwa mai kyau ko wutar lantarki, a kowani lokaci na biyu, rashin ilimi da kwarewa wasu manoma na Najeriya su na da iyakacin ilimi ko kwarewa wajen amfani da naurorin zamani saboda haka su na bukatar horo da ilimi kan yadda a ke amfani da wadannan fasahohi dan inganta noma sadar kayan aiki kayan aiki na zamani kamar naura mai kwakwalwa, wayoyin salula da sauran fasahohin noma su na da sada wanda ke sanya manoma da dama su kasa samun damar amfani da su musamman a yanƙunan kankara na hudu, na uku rashin taimako da ga hukumomi da kunguyoyi a wasu lokuta hukumomi da ƙunguyoyin tallafi su na kasa samar da isheshen tallafi ko kayan aiki dan taimakawa manoma wajen amfani da fasahohin zamani wannan ya na sa manoma su kasance cikin wahala wajen aiwatar da sabbin fasahohi na hudu rashin tabbatar da daurewar fasahohi wasu manoma su na jin tsoron amfani da fasahohin zamani, saboda rashin tabbaci ko za su yi aiki a cikin yanayi na kasar Najeriya musamman idan a ka yi, la a ka yi da matsalolin kasa yanayi, da sauran canje-canje rashin gaskiyar bayanin zamani akwai kuma matsalar rashin samun bayane ma su inganci da ga naurorin zamani ko aikace-aikacen da a ke amfani da su wanda zai iya shafar yanke shawarar mai kyau wajen gudanar da ayukan noma.

Amfani da kayan aikin zamani yana da tasiri mai kyau wajen inganta haɗin kai na kuɗi ga manoma a Najeriya ga wasu daga cikin tasirin da waɗannan kayan aikin zamani yake da shi na farko, sauƙaƙe samun bashi da tallafi kayan aikin zamani suna taimakawa manoma wajen samun bashi ko tallafi daga bankuna ko ƙungiyoyi masu zaman kan su ta hanyar manhajoji ko wayoyin cellular wannan yana sauƙaƙe musu samun kuɗaɗe dan inganta gonakin su ba tare da wata matsala ba na biyu, bunƙasa kasuwancin manoma manoma na iya amfani da fasahar zamani dan tallata kayan amfanin gonakin su saye da sayarwa ta na'urar zamani wanda zai basu damar samun kasuwa mai faɗi wannan yana inganta samun kuɗaɗen shiga da kuma cinikayya kai tsaye na uku, rage matsi da gudanar da kuɗi ta hanyar amfani da manhajoji na zamani manoma na iya gudanar da kuɗaɗen su cikin sauƙi ta yadda zasu iya bibiyar kuɗaɗen shiga da kashe kuɗi da kuma tsara yadda zasu kashe kuɗin cikin hikima na huɗu, samun ilimin hanyoyin kuɗi kayan aikin zamani na iya ilmantar da manoma game da yadda zasu tsara kuɗaɗen su yin ajiya da kuma yadda zasu samu damar amfani da wasu sabbin hanyoyin kuɗi kamar su biyan kuɗi ta hanyar wayar cellular na biyar, rage tsadar tafiye-tafiye manoma na iya amfani da hanyoyin zamani dan samun bayanai da sabbin hanyoyi wajen samun kuɗi ko tallafi ba tare da tafiye-tafiye ko haɗuwa da masu bada kuɗi kai tsaye ba wannan yana taimakawa wajen rage lokaci da kuɗin da ake kashewa wajen neman kuɗi na shida, taimako wajen kula da ƙimar kuɗi manoma na iya amfani da fasahar zamani wajen lura da tasirin canje-canjen farashin kayayyaki da sauran abubuwan da ke faruwa a kasuwannin duniya wanda zai taimaka wajen wanda zai taimaka musu wajen tsara yadda zasu sayar da kayayyakin su cikin fa'ida.

Gwamnati da bangaren ma su zaman kan su na iya hada kai wajen inganta amfani da kayan aikin zamani a wajen nomar kasar Najeriya musamman a cikin kauyuka. Ga wasu hanyoyin da zasu iya hada kai don inganta wannan na farko samar da horosuwa da ilimi Gwamnati da bangaren ma su zaman kan su za su iya shirya kwasakwasan horo da ilimantarwa ga manoma a kauyuka ga me da a ke amfani da kayan aikin zamani wanda zai taimaka wajen karfafa manoma su fahimci faidodin fasahar zamani da yadda za su yi amfani da ita wurin inganta gonakin su, na biyu tallafawa da rage farashin kayan aiki Gwamnati na iya samar da shirye-shiryen tallafi ko rage haraji kan kayan aikin zamani ya yin da bangarin ma su zaman kan su zai iya samar da kayan aiki ma su rahusa ko na zamani wannan zai ba manoma damar samun kayan aiki zamani cikin sauki. Na uku haɓaka ƙunguyoyin noma da hukumomi gwamnati na iya hada kai da ƙunguyoyin noma na gida dan ƙunguyoyi ma su zaman kan su dan samar da hanyoyin sadarwa ta yadda zaa isar da kayan aikin zamani ga manoma a cikin kauyuka wannan zai taimaka wajen kawo canji cikin sauki da inganta fasahar zamani a cikin kasar na hudu, samar da talle da bayani gwamnati da bangaren masu zaman kansu na iya hada kai wajen wasa tallace-tallace da bayane game da faidodin kayan aikin zamani ga manoma. Haka nan za su iya amfanin da kafafen ya ka labarai kamar talabijan, radio da wayoyin sallula wajen isar da wannan sa sanarwa ga manoma a kauyuka na biyar gina ingantatu hanyoyi sadarwa a kankara gwamnati za ta iya yin hadin gwiwa da kamfanonin sadarwa da sauran ma su zaman kan su don haɓaka hanyoyin sadarwa a yanƙunan kan karkara wannan zai baiwa manoma damar samun dama da kayan aikin zamani da kuma shiga cikin kasuwani ta hanyoyin sadarwa na shidda, samar da tsarin biyan kudi na zamani gwamnati da bangaren masu zaman kan su za su iya hada kai dan samar da tsarin biyan kudi na zamanj ga manoma. Wanna zai saukake muamala kamar biyar kudin takkin gona ko samun bashi ta hanyar manhajoji.

Amfani da na'urar tashi, mai tsarafa kan sa da fasahar zamani da fasahar tauraron dan adam a harkokin noma a Nigeria ya na da dama da kuma qalubale ga wasu da ga cikin damar da qalubale na amfani da wadannan fasahohin dama na farko inganta bin daji da kulawa da gonaki na'urar tashi mai tsarafa kan sa da tauraran dan adam, su na taimakawa wajen sa ido kan gonaki da ga sama wannan ya na ba manoma damar duba lafiyar amfanin gona da gano matsaloli kamar cututuka kwari ko qarancin ruwa cikin sauri ba tare da bata lokaci ba na biyu binciken qasa da tsirai ta hanyar amfani da na'urar tashi mai tsarafa kan sa da tauraran dan adam manoma na iya samun hotuna ko bayanai masu zirfi game da, game da yanayin qasa wanda zai taimaka masu wajen tsara yada za su noma a cikin qasar su wannan ya na rage kokari da kuma inganta amfani da albarkatun qasa na uku rage imar ayukan noma na'urar tashi mai tsarafa kan sa ya na iya taimakawa wajen yanke shawara mai kyau game da lokacin dasa cuka ko amfanin gona da kuma yada za ayi amfani da ruwa ko takin gona wannan zai rage amfani da kayan aikin gona na gargajiya ya na kuma inganta yada a ke gudanar da noman qalubale tsadar kayan aiki kayan aikin na'urar tashi mai tsarafa kan sa da na fasahar tauraran dan adam, su na tsada sosai wannan zai iya zama qalubale ga manoma masamman ma a yankunan karkara da ke da karancin kudi wannan ya na sanya fasahar ta zama mara sauki mara saukin samu ga manoma masu karamin karfi rashin ilimi da kwarewa wasu manoma na iya samun matsala wajen fahimtar yada ake amfani da na'urar tashi mai tsarafa kan sa da fasahar tauraran dan adam saboda rashin ilimi ko kwarewan a fannin fasaha wannan ya na bukatar horoswa da ilmatarwa da ga hukumomi ko kunguyoyi masu zaman kan su na uku rashin ingantacen sadarwa a wasu yankunan Nigeria akwai matsalan rashin isashen hadin yanar gizo wanda zai iya rage tasirin fasahar tauraran dan adam da na'urar tashi mai tsarafa kan sa idan ba a samu hadin kai mai kyau ba zai zama wuya a aiwatar da wannan fasahohin cikin inganci

Manhajoji noma na daidaito na taimaka wa manoma a cikin ƙauyuka wajen yanke shawara bisa bayane da inganta ayukan noma ga yadda wannan zai iya taimaka wa manoma a Najeriya na farko bada bayanai ainihi na noma manhajojin noma na dadaito su na taimakawa wajen tattara bayanai game da yanayin kasa yanayin iska da kuma yanayin ruwan sama a cikin gonaki wannan ya na taimakawa manoma wajen fahimtar lokacin da ya dace dan dasa shuka shayar da shuka ko kuma yin magani a kwayoyin cuta ko kwari na biyu inganta amfani da albarkatun kasa manhajojin noma na daidaito su na taimakawa manoma wajen amfani da albarkatun kasa kamar ruwa takkin gona da kuma kayan aikin gona cikin hikima. Wannan ya na rage asarar albarkatu da kuma tabbatar da cewa manoma su na amfani da wadannan albarkatun yadda ya kamata wanda zai kara yawan amfanin gona na uku yanke shawara bisa bayanai manhajojin nma na daidaito ya na samar da bayanai masu mahimmanci da za su taimakawa manoma wajen yanke shawara bisa ga gaskiya misali zai iya nuna lokacin da ya fi dacewa dan shayar da shuka ko shuka wasu nauyuka amfanin gona wanda zai taimaka wajen kara yawan amfanin gonan. Na hudu rage amfani da magunguna da takkin gona manhajojin noma na daidaito su na taimakawa wajen lura da lafiyar shuka da kuma gano wuraren dake bukatar magunguna ko takkin gona wannan ya na rage amfani da magunguna da takkin gona fiye da kima wanda ke taimakawa wajen kiyaye muhalli da rage karin kudi na biyar, binciken bayane da rahotani manhajojin na iya samar da rahotani na yau da kullum ko na mako da mako dan taimaka wa manoma wajen bibiyar yadda gonakin su ke tafiya hakan ya na taimakawa wajen duba yadda ayukan noma ke gudana da kuma gana inda ake bukatar gyara.

A cikin noma na daidaito a na amfani da naura auna bayane dan tattara bayane ma su mahimmanci da za su taimaka wajen inganta ayukan gona ga wasu da ga cikin nauyukan bayane da zaa iya tattara tattara ta ta amfani da naurorin auna bayane a cikin noma, na farko, yanayin kasa naurorin auna bayane na iya auna yanayin kasa kamar zafin kasa, yawan daishi wannan ya na taimakawa wajen sannin lokacin da ya dace dan shuka ko shayar da shuka na biyu, yanayin ruwa naurorin auna bayane na iya lura da yawan ruwan kasa da yawan ruwan sama da a ka samu a gonaki wannan ya na taimakawa wajen gudanar da amfani da ruwa yadda ya kamata ta yadda ba zaa ba ta ruwa ba na uku, zafun jiki naurorin auna bayane na iya auna zafin jiki a cikin gonaki wannan ya na taimakawa wajen gano lokacin da yafi dacewa don shuka ko kuma yin magani ga shuka idan zafin ya na da yawa ko kasa Na hudu girmar shuka da lafiyar su a na iya amfani da naurorin auna bayane na lura da girmar shuka da lafiyar su wanda zai taimaka wajen gano idan akwai cututuka ko kwari a cikin gonaki ko kuma idan shuka ta na bukatar ƙarin magani ko ruwa na biyar haske naurorin auna bayane na iya auna yawan hasken rana da shuka ke samu wanda ke taimakawa wajen sanni yadda zai shafi cigaban shuka da kuma yawan amfanin gona. Na shidda magunguna da takkin gona a wasu lokutan zaa iya ai a yi amfani da naurorin auna bayane wajen lura da amfani da takkin gona da magunguna a gonaki wannan zai taimaka wajen tabbatar da cewa manoma su na amfani da da su cikin tsari da inganci hanyoyin sadarwa, naurorin auna bayane na iya taimakawa wajen tattara bayane da ga naurorin sadarwa da ke wasa bayane tsakanin gonaki da cibiyoyin lura wanda zai taimaka wajen tsara yadda zaa gudanar da

Nauran tashi da ke dauke da abun daukan hoto su na iya taimakawa wajen lura da lafiyar amfanin gona da gano matsaloli a gonakin Najeriya. musamman a yanƙunan kauyuka ga yadda za su iya taimakawa na farko binciker lafiyar shuka nauran tashi mai tsarafa kansa da abun daukan hoto na iya daukar hotuna ma su inganci na gonaki da ga sama wanda zai ba da damar gano alamur rashin lafiya a shuka, kamar cuta ko kwari ko karancin ruwa hakan ya na taimakawa wajen samun bayane kan yankunan da ke bukatar kullawa ta musamman. Na biyu lura da canje-canjen launi, abubuwan daukan hoto su na daukar hotuna a cikin lauluka masu yawa wanda zai iya gano canje-canjen launin shuka launin shuka ya na nuna yadda su ke cikin lafiya ko kuma lokacin da su ke fama da cuta ko matsalar ruwa misali, shuka mai lafiya ta na daukar launi haske yayin da shuka mara lafiya. Mai rashin lafiya ko wanda a ka samu cuta ta na daukar launan ruwan kasa ko zinariya na uku, gano matsalar kwari naurar tashi mai tsarafa kansa da abubuwar daukan hoto na iya daukar hotuna na gonaki da kuma lura da wuraren da kwari su ka fi yawa. Wannan ya na ba da damar gano wurin da kwarin su ka fi yawa da kuma daukar matakin magance su kafun su bazzu, a duk fadin gonakin na hudu, binciken tsarin shayarwa naura, mai tashi da kansa da abubuwan daukan hoto na iya auna yanayin ruwa a gonaki gano wuraren da ruwa ya ke kasa ko yawan ruwa a wasu wurare, wannan ya na taimakawa wajen tsara yadda zaa yi amfani da ruwa cikin inganci na biyar, gano karancin takki ko tuttar ruwa abubuwan daukan hoto da naurar tashi mai tsarafa kansa ga iya lura da gurabin da shuka ke fama da rashin takki ko cutar ruwa inda shuka zai nuna alamun rashin lafiyar kasa ko takkin gona. Wannan ya na ba da damar yin amfani da takkin ko magunguna a cikin lokaci mai kyau don inganta lafiyar shuka.

Manhajojin wayar hanu na iya takka mahimmiyar rawa wajen tsamar da damar kafa kayan aikin noma na daidaito ga manoma a cikin kauyuka na Najeriya ga yadda manhajojin wayar hanu za su iya taimakawa. Na farko ba da bayane na ainihi manhajojin wayar hanu na iya samar da bayane yanayi, kamar zafin jiki ruwan sama, da yanayin kasa wanda zai taimaka wa manoma wajen sannin lokacin da ya dace dan shuka ko shayar da shuka, wannan ya na inganta yanke shawara a game da ayukan gona na biyu, ayukan kullawa da shuka manhajojin wayar hanu su na iya taimakawa wajen lura da lafiyar shuka gano alamomin cututuka ko ƙwari, da kuma bayar da shawarwari na yadda zaa magance su manoma na iya amfani da su dan samun bayane da shawarwari kan yadda za su maganta matsalolin da su ka shafi amfanin gona na uku, gudanar da ruwa manhajojin wayar hanu na iya taimakawa wajen lura da tsarin shayarwa gano lokacin da ya dace dan shayar da shuka da kuma yadda zaa yi amfani da ruwa yadda ya kamata wannan ya na taimakawa wajen inganta da amfani da ruwa da rage bata ruwa na hudu, ba da shawarwari kanta ka mahimman shuka manhajojin wayar hanu na iya samar da shawarwari, kan nauyukan shuka wanda ya dace da yanayin kasa, da kuma yanayin muhalli hakan ya na taimakawa wajen zabar shuka masu kyau da za su girma cikin kwarewa a cikin gonaki. Na biyar, samun magunguna da takkin gona manhajojin wayar hanu na iya ba da bayane, kan takkamaimai takkamaimai'n magungunan ko takkin gona da su ka dace da gonar manoma haka kuma, manoma za su iya samun shawarwari kan yadda za su yi amfani da su yadda ya kamata ba tare da ba bata kayan aiki ba Na shidda, tallafa da horosuwa manhajojin wayar hanu, na iya samar da koyarwa ko horosuwa ga manoma akan yadda za su yi amfani da fasahohin zamani a cikin gonakin su wannan ya na taimakawa wajen inganta ilimi da kwarewar manoma game da fasahar noma ta zamani Na bakwai, hada, hada da kasuwa manhajojin wayar hanu na iya taimaka wa manoma wajen hada kai da kasuwa. Inda za su iya sa mu bayane game da farashin kayakin gona sabin bukatu ko inda za su sayar da amfanin gonar

Akwai wasu manyan fasaloli da ya kamata man hajojin waya na aikin gona su kasance da su dan taimakawa wajen gudanar da aikin gona cikin sauki da inganci ga wasu daga cikin mahimman fasalolin wanda ya kamata su kasance a ciki na farko shirye shiryen aiyuka man hajar zata iya taimakawa wajen tsara aiyuka na yau da kullun ta yadda za'a tsara lokacin da za'a yi ko wani aiki sannan sannan a kuma iya seta tunatarwa na biyu lissafin bayanai yana da kyau man hajar ta iya adana bayanai game da dabbobi shuka ko kayan gona cikin harda lokaci shuka girbi da kuma samun rahotan lafiyar dabbobi ko shuka na uku kula da lafiya ze kamata man hajar da ta hada da bayanai ko hanyoyin da za'a iya amfani dasu wajen lura da lafiyan dabbobi ko shuka tare da tunatar da lokacin yin magani ko shan ruwan shuka na hudu sa'ayoyin yanayi yin amfani da bayanan yanayi na gargajiya ko sabuntawa ze taimaka wajen tsara aiyukan gona bisa ga yanayin da ake ciki na biyar lissafin kuɗin aiki man hajar zata iya tai makawa wajen bin ɗiɗigin kuɗin da aka wajen shuka saye da kuma girbe wanda ze taimaka wajen tsara kasafin kuɗi na shida taimakon tattalin arziki man hajar na iya taimaka wa wajen ɗiddigin wajen bin ɗiddigin kayan aikin gona da kayan masa rufi wanda ze saukaka samun ababun da ake bukata na bakwai tsarin rarraba aiyuka idan akwai ma'aikata da yawa man hajar na iya taimaka wajen tsara rarraba aiyuka tsakanin ma'aikata tare da lura da yadda kowanne ke aiwatar da aikin sa na takwas hanyoyin taimako na gaggawa man hajar zata iya bada bayanan gaggawa ko hanyoyin tuntubar ƙwararru idan aka fuskanci wata matsala ko haɗari a gona na tara hadin kai da saura masu aiki yin amfani da fasahar sadarwa a cikin man hajar ze bada daman hadin kai tsakanin manomi da masu sayarwa ƙwararru ko kuma masu ruwa da saki a harkan gona wannan yana taimakawa wajen gudanar da aikin gona cikin inganci rage gajiya da kuma guje wa matsalolin da kan iya tasowa

Amfanin da rashin amfani amfani da hangen nesa ta hanyar tauraron ɗan adam a noma na zamani a karkara a Nijeriya, amfanin Na farko ingantaccen bayani hangen nesa ta tauraron ɗan adam yana bada cikakken bayani game da yanayin ƙasa albarkatun ruwa da sauran abubuwan da ke tasiri ga manoma wanda zai taimaka wajen yanke shawara me kyau, na biyu rage kuɗin aiki yana rage buƙatar zuwa gonaki kai tsaye wanda zai iya rage kuɗin tafiya da lokaci yana bada damar yin aiki ura da shuka da dama cikin lokaci me ƙanƙanta na uku bincike me sauƙi hangen nesa na tauraron ɗan adam yana bada damar duba wurare masu nisa ko waɗanda ba za a iya kaiwa cikin sauƙi ba Na huɗu inganta amfanin gona inganta amfanin gonaki ta hanyar samar da bayanan da za a iya amfani da su wajen sarrafa albarkatun ƙasa yana taimakawa wajen ƙara yawan amfanin gona da kuma rage asarar amfanin gonan na biyar sa ido kan ruwa da yanayi hangen nesa na taimakawa wajen lura da yanayin ruwa da yanayin zafi a cikin gonaki wanda zai iya taimakawa wajen gano lokacin da ya dace da noman shuka ko dasa irinsa rashin amfani na farko tsadar kayan aiki da kulawa koda yake amfani da hangen nesa yana da fa’ida yana buƙatar kayan aiki na musamman da horo anda zai iya zama mai tsada ga manoma a yankunan karkara na biyu rashin ingantaccen sauti a wurare masu masu nisa, a wasu lokuta tauraron ɗan adam ba zai iya samun ingantaccen bayani daga wuraren da ke nesa ba ko inda ake da cunkosan itatuwa da tsirrai ba na uku canjin hanya da yanayi canje-canjen yanayi ko gajimare na iya shafar ingancin bayanan da tauraron ɗan adam ke tattarawa wanda zai iya haifar da rashin daidaito a sakamakon da aka samu Na huɗu buƙatar horon masu amfani manoma da ma’aikatan da ke aiki da wannan fasahar suna buƙatar horo na musamman don su don su iya amfani da kayan aiki na tauraron ɗan adam yadda yakamata wanda zai iya zama ƙalubale a wasu yankunan Na biyar, rashin dacewa da kowane irin nau’in noma wasu lokuta amfani da hangen nesa na tauraron ɗan adam zai dace da kowane irin shuka ko tsarin noma ba musamman idan yanayin gonaki ko nau’in amfani gona ya bambanta

Yadda za'a iya amfani da robobin noma dan sauƙaƙa ayyuka da inganta ayyukan noma a gonakin karkara a najeriya na farko; aiki da noman shuka robobin noma zasu iya taima kawa wajen dasa iri cikin sauri da inganci suna iya am fani da na'urori na musamman dan dasa iri a madaidaicin nisan juna da kuma zurfin da ake buƙata wanda zai tabbatar da cewa shuka ta girma cikin kyau da kuma samun isashshen sarari don cigaba da girma na biyu; noma da shuka aiki robobin noma zasu iya taimakawa wajen cire ciyawa daga gonaki ta hanyar amfani da na'urorin tsaftace ciyawa wannan yana rage buƙatar amfani da magungunan kashe ciyawa wanda zai rage cutarwa ga muhalli da lafiyar amfanin gona na uku; noma da ruwan sha robobin noma zasu iya taimakawa wajen tsara da gudanar da tsarin ruwan sha na gonaki ta hanyar amfani da na'u na'urorin lura da ruwa robobin noma zasu iya tantance yawan ruwan da ake buƙata a ko wane guri na gona wanda zai tabbatar da cewa ruwan yana is.. isar daidai kuma ana amfani dashi yanda ya kamata lura da lafiyar shuka robobin noma na iya amfani da na'urorin ɗaukar hoton tauraron ɗan adam ko na'urorin na'ura masu auna haske don lura da lafiyar shuka suna iya gano cututtuka ƙwari ko kuma matsaloli da suka shafi lafiyar shuka tun kafin suyi yawa wanda zai bada damar ɗaukar matakan gyara cikin sauri na biyar; tara amfanin gona tara amfanin gona robobin noma na iya taimakawa wajen tara amfanin gona kamar su shinkafa, masara ko wake tare da na'urorin ɗaukar amfanin gona robobin noma zasu iya yin aikin girbi cikin inganci wanda zai rage buƙatar ɗaukar ma'aikata um da kuma inganta yawan amfanin gona na shida; sarrafa bayanai da tattara bayanai robobin noma na iya tattara bayanai daga gonaki kamar yanayin ƙasa yanayin zafi da sauran abubuwan dake shafar noma wannan bayanai za'a iya am fani dashi wajen yanke shawara da inganta tsarin noma kamar yanda ake gudanar da ai kin noma ko yanda za'a tsara am fani da albarkatun ƙasa na bakwai; rage ayyukan jiki da tsadar aiki ta hanyar am fani da robobin noma ana iya rage yawan aiki mai wahala da ake buƙata daga manoma wanda zai bada damar manoma su maida hankali kan wasu abubuwan da suka fi mahimmanci wanda zai inganta aiki gona gaba ɗaya

Amfanin da ƙalubale na amfani da tsarin noma na hanyar ruwa na zamani a gonakin karkara a najeriya amfanin tsarin ruwa na zamani na farko; inganta amfani da ruwa tsarin ruwa na zamani yana tabbatar da cewa ana amfani da ruwa cikin hikima daidai da buƙatar ko wane yanki na gona wannan yana rage yanda ake zuba ruwa a gonaki da yawa fiye da yadda ake buƙata wanda zai rage asarar ruwa na biyu; ƙara yawan amfanin gona ta hanyar tabbatar da cewa shuka suna samun isashshen ruwa ana iya inganta girman shuka da kuma yawan amfanin gona wannan yana taimaka wajen samun ƙarin riiba ga manoma na uku; rage tsadar aiki tsarin ruwa na zamani yana sauƙaƙa aikin shan ruwa a gonaki yana rage buƙatar ma'aikata ko aikin hannu da akeyi wannan yana taimakawa wajen rage tsadar aiki da kuma lokaci na huɗu; bunƙasa noma mai ɗorewa tsarin ruwa na zamani yana taimakawa wajen rage gurɓatar muhalli da asarar albarkatun ƙasa yana bada daman sarrafa ruwa yanda ya kamata wanda zai taimaka wajen kiyaye albarkatun ruwa da kuma inganta ɗorewar noma na biyar; hana cikin cinkoson ruwa tsarin ruwa na zamani yana taimakawa wajen tabbatar da cewa ruwa yana gudana yanda ya kamata yana rage yiyiwar samun ruwa mai yawa ko wanda ba'a so wanda zai iya haifar da ambaliya ko matsalar zubar da ruwa ƙalubale na tsarin ruwa na zamani na farko, tsadar kayan aiki da shigarwa farashin siyan kayan aikin ruwa na zamani yana da tsada wanda zai iya zama ƙalubale ga manoma a yankunan karkara wannan yana iya zama wani babban shinge ga manoma masu ƙaramin ƙarfi na biyu; buƙatar koyo da horaswa manoma suna buƙatar horo kan yanda zasu yi am fani da tsarin ruwa na zamani rashin ilimi ko fasaha wajen amfani da wannan tsarin na iya kawo matsala wajen tabbatar da ingancin aiki na uku; bari na kayan aiki wasu lokuta kayan aikin ruwa na zamani na iya lalacewa ko rashin aiki idan ba'a kula ba'a kula dasu yanda ya kamata ba hakan na iya jawo dakatar da aiki a gonaki wanda zai kawo asara ga manoma na huɗu; rashin isashshen albarkatun wutan lantarki a wasu yankunan karkara a najeriya rashin isashshen wutan lantarki ki, na iya shafar yanda ake amfani da tsarin ruwa na zamani musamman ma idan ana buƙatar wutar lantarki gurin gudanar da sarrafa ruwa

Yadda manoma zasu iya shawo ƙalubalen tsarin ruwa na zamani a gona kin karkara na farko; samun taimako daga gwamnati da ƙungiyoyi manoma a yankunan kar kara zasu iya samun taimako daga gwamnati ko ƙungiyoyin taimako dan sayen kayan aikin ruwa na zamani gwamnati na iya samar da rance ko tallafi domin rage tsadar kayan aiki da kuma horar da manoma kan yanda zasu yi am fani da tsarin na biyu; horan manoma manoma na buƙatar horo kan yanda ake amfani da tsarin ruwa na zamani haka kuma za'a iya koyar dasu yadda zasu kula da kayan aiki da kuma yadda zasu gyara matsalolin da ka iya taasowa cikin sauƙi ana iya shirya horaswa ko ɗaukar kwasa-kwasan koyon amfani da wannan fasahan ta hanyar cibiyoyin horo ko ƙungiyoyi masu zaman kansu na uku; amfani da fasahar sadarwa manoma zasu iya am.. fani da fasahar sadarwa kamar wayoyin hannu ko na'urori na zamani don samun bayanai akan yanda ake am.. fani da tsarin ruwa na zamani hakan zai basu damar koyon sabbin dabaru da hanyoyin inganta noman hanyoyin inganta noman su ba tare da wahala ba na huɗu; horar da masu aikin taimako horar da mutane ko ƙungiyoyi a yankunan karkara kan yanda za'a aiwatar da tsarin ruwa na zamani zai taimaka wajen sauƙaƙa aikin masu aikin taimako ko zasu iya jagorantar manoman acikin gudanar da ayyu kan noma na zamani a gonaki na biyar; kula da kayan aikin ruwa manoma zasu iya samun ilimi kan yadda zasu kula da kayan aikin ruwa na zamani ta hanyar duba lafiyar kayan aiki akai-akai kula da kayan ai ki zai taimaka wajen lalacewa da tsa.. da tsawaita rayuwar kayan aiki na shida; inganta samun wutan lantar lantarki a yankunan da rashin isashshen wutan lantarki ke zama ƙalubale manoma zasu iya am.. fani da hanyoyin samar da wutan lantarki daga hasken rana ko wasu hanyoyi da zasu rage dogaro dogaro ga wutan lantar ki daga layin lantarki na gari wannan zai taimaka wajen tab.. batar da cewa tsarin ruwa na zamani yana aiki ba tare da matsala na bakwai; ƙirƙiran hanyoyin noma na gargajiya da zamani manoma na iya haɗa fasahar zamani da hanyoyin gargajiya na noma misali amfani da tsarin ruwa na zamani tare da am.. fani da dabarun gargajiya na sarrafa ruwa wannan zai iya taimakawa wajen rage yawan kuɗin gudanar da gudanarwa da kuma inganta amfani da albarkatun ƙasa

Yanda za'a yi amfani da robobin noma dan sauƙaƙa ayyuka da inganta ayyukan noma a gonakin karkara na najeriya na farko; dasa iri robobin noma zasu iya taimakawa wajen dasa iri a gonaki cikin sauri da daidaito suna amfani da fasaha da na'urorin auna zurfin ƙasa don tabbatar da cewa an dasa iri a madaidaicin nisan juna da zurfin da ake buƙata wannan yana inganta yawan girman shuka da kuma rage asarar albarkatun ƙasa na biyu; cire ciyawa robobin noma yana iya amfani da na'urori na musamman don cire ciyawa a gonaki suna iya gano ciyawar da bata dace da shuka kuma su cire ta cikin sauƙi wanda zai rage amfani da magungunan kashe ciyawa wannan yana rage tasirin magunguna ga muhalli da lafiyar amfanin gona na uku; noma da ruwan sha robobin noma zasu iya taimakawa wajen gudanar da tsarin ruwan sha na gonaki ta hanyar amfani da na'urorin lura da ruwa robobin noma zasu iya tantance yawan ruwan da ake buƙata a ko wane yanki na gona wanda zai tabbatar da cewa ana am fani da ruwan cikin hikima da kuma rage asarar ruwa na huɗu; lura da lafiyar shuka robobin noma na iya am.. fani da na'urorin ɗaukar hoto ko na'urorin auna haske don lura da lafiyar shuka suna iya gano cututtuka ƙwarii ko wasu matsaloli da suka shafi lafiyar shuka tun kafun suyi yawa wanda zai bada damar ɗaukar mata kan gyara cikin sauri na biyar; tara amfanin gona robobin noma zasu iya taimaka wajen tara amfanin gona musamman a gona ki da suke da yawan am fanin gona robobin noma na iya yin girbi cikin sauri da inganci wanda zai rage buƙatar ma'aikata da kuma inganta yawan am.. fanin gona da ake samu na shida; gudanar da bayanai robobin noma na iya tattara bayanai daga gonaki kamar yanayin ƙasa yanayin zafi da sauran abubuwan dake shafar noma wannan bayanai za'a iya am fani dasu wajen inganta aikin noma da kuma tsara yadda za'a yi amfani da albarkatun ƙasa da ruwa na bakwai; inganta inganci da kuma rage aikin jiki ta amfani da robobin noma manoma na iya rage wahalar aikin hannu kamar dasa iri, cire ciyawa da girbi wannan yana sauƙaƙa sauƙaƙa musu wajen gudanar da aikin noma cikin inganci yana basu damar yin wasu ayyuka a loka lokaci guda

Yanda manoma zasu iya nazari da am fani da bayanai da aka tattara ta hanyar noma na zamani na farko; tattara bayanai daga na'urorin noma manoma zasu iya tattara bayanai daga na'urorin noma na zamani kamar na'urorin auna zafi na'urorin ɗaukar hoto na'urorin lura da ƙasa waɗannan bayanai zasu iya zama game da yanayin ƙasa yanayin shuka ruwan sha da kuma lafiyar shuka na biyu; nazarin bayanai bayan an tattara bayanai manoma zasu iya amfani da na'urori na musamman da zasu taimaka wajen baya.. nazarin bayanan wannan zai basu damar fahimtar yanayin gonakin su da yadda zasu inganta tsarin noma misali na'urorin lura da ruwan sha zasu iya tantance yanda ruwa yake isar da kyau ga kowane yanki na gona na uku; yanke shawara mai inganci ta amfani da bayani da aka tattara da aka nazarce manoma zasu iya yanke shawara mai kyau kan lokutan dasa iri lokutan girbi ko amfani da magunguna zasu iya tantance wuraren da suka buƙa da suke buƙatar ƙarin ruwa ko kuma wuraren da ciyawa ke yawa ke yawan girma na huɗu; inganta amfani da albarkatun no.. albarkatun ƙasa bayanan da aka tattara zai taimaka wajen inganta am.. fani da albarkatun ƙasa kamar ruwan sha magungunan kashe ciyawa ko kuma amfani da takin zamani ta hanyar amfani waɗannan bayanai manoma zasu iya rage asarar albarkatun ƙasa da kuma tabbatar da cewa suna am.. amfani da albarkatun yanda ya kamata na biyar; gudanar da lokutan noma manoma zasu iya amfani da bayanan da aka tattara don tsara lokacin dasa iri ko girbi misali idan bayanan na nuna cewa yanayi zai canza manomi zai iya shirya yin aikin noma ko girbi a lokacin da ya dace da yanayin da zai kawo riba mafi yawa na shida; binciken lafiyan shuka bayanan da aka tattara daga na'urorin ɗaukan hoto ko na'urorin ɗan adam na iya taimakawa wajen gano matsalolin da suka shafi lafiyar shuka kamar cututtuka ko ƙwari wannan zai bada damar ɗaukar matakan gyara cikin sauri kafin matsalar ta bazu

Waɗanne matakan gwamnati da hukumomin noma zasu iya ɗauka ta hanyar shirin wayar da kan manoma da ilimi don koya musu amfani da noma na zamani na farko; horan manoma gwamnati da hukumomin noma zasu iya shirya horo na musamman ga manoma na karkara da birane kan yanda ake amfani da fasahar noma na zamani wannan horon zai iya haɗawa da amfani da na'urori na zamani kamar na'urorin auna yanayi da sauran kayan aikin zamani da ake am.. fani dasu wajen noma haka nan horon zai taimakawa manoma su fahimci yanda zasu inganta da yawan amfanin gona da rage asarar albarkatun ƙasa na biyu; shirye-shiryen tallafi da rance gwamnati na iya samar da tallafi ko rance ga manoma domin su sayi domin su iya sayen kayan aikin noma na zamani wannan zai taimaka wajen rage tsadar sayen na'u urori na zamani da kuma samar da hanyoyin samun kuɗi da zasu taimaka wajen shigar da sabbin fasahohi cikin noman gargajiya na uku; samar da sabbin hanyoyin sadarwa da koyarwa gwamnati da hukumomin noma zasu iya amfani da fasahar sadarwa kamar wayoyin hannu gidajen radiyo talabijin domin isar da ilimi game da noma na zamani wannan zai tabbatar da cewa manoma musamman ma na karkara suna samun sabbin bayanai da ilimi cikin sauƙi haka nan ana iya am fani da gidajen yanar gizo dandalin sada zumunta don yaɗa ilimi na huɗu; tsarin shirin wayar da kan manoma gwamnati zata iya ƙirƙiro da shirin wayar da kan manoma ta hanyar gudanar da zamanta tattaunawa da taron manoma a matakan ƙasa dana jihohi wannan zai bayar da daman manoma su tat tauna yanda zasu shigo da fasahohin noma na zamani acikin tsarin aikin su na biyar; taimakawa cibiyoyin koyarwa na noma gwamnati na hukumomin nema gwamnati da hukumomin noma zasu iya tallafawa cibiyoyin koyarwa na noma dan samar da ilimi na zamani ga manoma wannan zai taimaka wajen horas da matasa da manoma yanda zasu yi amfani da kayan aikin zamani don inganta noman su na shida; amfani da gwaje-gwaje da nazari gwamnati zata iya samar da da mamaki ga manoma ta hanyar gudanar da gwaje-gwajen noman zamani a gonaki daban-daban manoma zasu iya koya daga irin wannan gwaji don yanda fasahohin noma noma na zamani ke aiki a wurare daban-daban kuma su ga amfaninsu kai tsaye

misali daga wasu al'adun noma da aka sanni da taimakawa manoma wajen inganta am fanin gona ko kuma inganta lafiyar gona a wasu yankuna na najeriya akwai al'adar am.. fani da magungunan gargajiya ko kuma takin gida wanda manoma ke amfani dasu ba tare da sun san tasirin su a hankali ba misalin su shi ne wasu manoma na amfani da dutsen gishiri ko kuma suyi amfani da ƙwayoyin magarya duk a matsayin maganin ƙwari ko kuma don inganta lafiyar ƙasa wasu manoman kuma sun rawaito cewa amfani da waɗannan kayan gargajiya yana taimakawa wajen rage cututtuka kuma yana taimakawa wajen ƙarin lafiyar shuka wannan al'adar noman ta gargajiya ba tare da anyi amfani da ai kayan ai kin zamani ba sai dai ta haifar da cigaba a lafiyar gonaki wanda haka zai iya ƙara yawa amfanin gona ko kuma ya ƙara inganta ƙarfin shuka acikin wani lokaci na musamman al'adar noma irin wannan na gargajiya yana nuni cewa haɗa fasahar zamani da sabbin dabarun gargajiya zai iya zama wani abu mai tasiri wajen inganta noman zamani a yankunan karkara.

A wasu alamomi akwai ɗabi'un noma da aka ga ga tun zamani ka ka waɗanda ke ɗauke da ma anoni na musamman waɗanda ba kowa ya sanni ba wannan yana nufin cewa hanyoyin noma ba kawai don samar da abinci bane suna da zurfin tarihin ad.. dini da alaƙa da yanayi da cikakken bayani a hausa dabarun gargajiya masu asili wasu al'ummomi suna gudanar da ko ayyuka na musamman kafin fara shuka ko gribi irin waɗannan ayyukan na iya haɗa da addu'o'i waƙoƙin ƙarfi ko wasu alamu dake nuni da girmamawa ga Alloli yanayi ko kakanni wannan ana ganin sa a matsa yin hanya wanda zai sa a amfanin gona ya bunƙasa ma'anoni da tushen ɗabi'un noma waɗannan ɗabi'u suna da asali tarihi da addini, misali wasu lokuta an tsara tsarin shuka ko za ɓan lokacin girbi bisa wasu su alamomi na halitta kabar sauyin yanayi da sauran su wannan ba kawai don samun amfanin gona bane inma tabbatar da cewa anbi al'adar iyaye da kakanni suka gada wanda ke da alaƙa da tsara-tsaren halitta abun mamaki ga baki ga masu zuwa daga waje ko waɗanda basu saba da irin wannan al'adu ba, ganin su na iya zama abun mamaki suna iya ganin cewa ayyukan noma ba kawai aiki na yau da kullum bane amma suna ɓoye ma'ana mai zurfi sabida alaƙa da yini ko tsafi wanda ke da asili umman dake gudanar dasu mahimmancin aiwatar dasu ga manoma dake riƙe da waɗannan al adu, ayyukan suna taimaka kawa wajen tabbatar da cewa an samu haɗin kai tsakanin yanayin ƙasa da kuma al'umma wannan haɗin kan na iya haifar da ƙarin albarka ga gonaki ta hanyar inganta lafiyar ƙasa da yawan amfanin gona duk da cewa sirrin ma'ana ba'a bayyana ga kowa ba a taƙaice wasu ɗabi' un noma na al'ada suna ɓoye asiri ga manomi na musamman wanda su ka samo asali tun daga tsohuwar al'ada wannan na iya kasancewa abun mamaki ga baƙi domin sannin ganin cewa ba kawai aikin noma bane harma da ilimin tarihi da tsafi dake haɗa al'umma da yanayi

Zan iya fahimtar yadda wasu mutane daga wasu al'adu zasu ji idan aka ɗauki al'adun su na noma ba tare da ba tare da cikakken fahimta ko cikakken girmamawa ba acikin al'adu da yawa musamman acikin al'ummomin karkara al'adun noma suna ɗauke da ma'ana ta musamman kuma wani rashin fahimta ko rashin girmamawa daga wasu zai iya sa aji rashin jin daɗi ko kuma a ɗauka cewa ana cin mutunci ko kuma an ɓata al'adun su idan wani daga wata al'ada ya ɗauki waɗannan al'adun noma ba tare da fahimtar ma'anarsu ba ko kuma ba tare da girmamawa ga al'adar da take ci ki ba zai iya haifar da rashin jin daɗi ga manoma kuma zai iya haifar da rashin jin daɗi ga al'ummar da suka samo wannan al'ada wannan yana nuna cewa yanada mahimmanci sosai a girmama al'adun ko wane mutum da kuma tabbatar da cewa ana amfani dasu a cikin hanyar data dace tare da fahimtar asalin su da kuma fahimtar ma'anar su a ƙarshe yanada mahimmanci ku fahimci cewa ko wane al'ada da fasaha yanada daraja kuma yana da ma'ana kuma idan ana son ɗaukar wasu daga cikin su yana da kyau ayi hakan cikin girmamawa da kuma fahimta

Yanda nake ji idan matasa suka daina amfani da al'adun noma na gargajiya don amfani da sababbin hanyoyin zamani wannan ga wasu mutane yana iya zama abun damuwa saboda al'adun noma na gargajiya suna ɗauke da ma'ana da hikima daga tsofaffin al'umma wanda ke taimakawa wajen kula da albarkatun ƙasa da kuma tabbatar da ɗorewan noma sai dai sabbin hanyoyin zamani suna da fa'ida wajen inganta noman zamani musamman wajen ƙara yawan amfanin gona da kuma rage wahalar aiki hakan na iya kawo cigaba da inganta rayuwar manoma amma yana da kyau a lura da mahimmancin kiyaye al'adun gargajiya don a haɗa su da sabbin fasahohin zamani don samun ingantaccen tsarin noma wanda zai amfani dukkan al'umma a wasu lokutan kuma canje-canje dake zuwa daga matasa yana iya zama abin damuwa ga tsoffin al'adu musamman idan al'adun noma na gargajiya suna ɗauke da ma'ana mai zur fi acikin al'umma kuma suna taimakawa wajen inganta rayuwar manoma sai dai kuma yana da kyau a fahimci cewa fasahar zamani tana da mahimmancin cigaba kuma tana iya kawo sauyi mai kyau a fannin noma yayin da ake ɗaukan sabbin hanyoyin zamani yana da cau a kiyaye kuma a ƙarfafa al'adun gargajiya a ƙarshe yana da kyau a haɗa fasahar zamani da ilimin gargajiya domin samun ingantaccen tsarin noma wanda zai amfanar da al'umma baki ɗaya

a cikin yankin mu al'adun noma suna da mahimmanci sosai wajen haɗa kan mutane da juna da kuma inganta haɗin kai a tsakanin manoman mu misali acikin yankin mu akwai bukukuwa ko shagulgula wanda ake gudanarwa a lokacin noman rani ko kuma lokacin girbi wannan lokaci na musamman yana bada damar ba dama ga manoman mu su haɗu a wuri ɗaya kuma su tattauna yanda zasu inganta noman su kuma su raba dabaru da kuma ilimi sannan kuma suyi addu'o'i ko al'adu na musamman domin samun alkhairai a gonakin su haka nan al'adun noma suna ƙar ƙarfafa jin ƙaunar juna da kuma taimako a tsakanir manoman yankin mu inda suke taimakawa suna taimakawa juna wajen aikin gona da kuma shuka sababbin kayan gona wannan haɗin kan yana da tasiri sosai musamman a lokacin girbi da lokacin bukukuwa inda dukkan al'ummar mu ke haɗuwa sunyi aiki tare ko kuma jin daɗin nasara am fanin gonakin su wannan yana ƙarawa al'umma ƙarfin gwiwa da kuma ingantaccen tsarin noma ko da yake al'adun noma na gargajiya suna da matuƙar mahimmanci wajen ƙarfafa haɗin kai wajen ƙarfafa haɗin kai a tsakanin al'umma wanda ke kawo cigaba da jin daɗin rayuwa acikin al'ummar mu

a cikin al'adun noma na gargajiya akwai wasu al'adu wanda suke ɗauke da al'amuran addini ko kuma tsarkin ruhaniya wanda manoma suke gudanarwa kafun ko lokacin noman su acikin yankin mu ɗaya daga cikin irin wannan al'adan wanda muke yi itace buɗe gona da addu'a ko ritaya na musamman kafun fara aikin noman rani ko shuka wannan al'adar da muke yi tana da matuƙar mahimmanci ga manomar mu misalin misali a wasu a wani yanki misali kafun manoman mu su fara shuka suna iya gudanar da addu'a ko al'adar girmamawa ga Alloli ko al'adar girmamawa da akeyi domin neman albarka da tsari mai kyau a gona haka nan manoma na iya yin rakiya da wani tsoho ko masani wanda zai jagoranci al'adar yana ɗauke da wasu gajeran wa'azi da faɗakarwa game da mahimmancin aiki tare da ƙasa da kuma girmamawa ga albarƙatun sa, wannan yana ɗauke da ma'anar neman nasara kariya daga cututtuka da kuma tabbatar da samun amfanin gona mai kyau wannan al'adan na gargajiya tana taimakawa wajen haɗa wajen haɗa al'ummar mu domin ana gudanar da wannan ritaya ko addu'a tare da iyalai da maƙwabta yana kuma nuna girmamawa ga ƙasa da kuma albarkatun ƙasa ga manomar mu wannan al'ada tana da matuƙar mahimmanci saboda tana nuna cewa aikin gona bawai kawai na ɗan adam bane har ila yau yana haɗa yana haɗa shi da manyan ƙarfafa na duniya da kuma ruhaniya wanda zai kawo nasara da albarka ga gonakin su

Al'ada al'adun noma na gargajiya sunada matuƙar mahimmanci wajan haɗa kan mutane da kakannunsu ko girmama gadan al'adu ga wasu al'adu gudanar da wasu ɗabi'un noma na gargajiya yana taimakawa wajen tuna tarihin iyalai ko tarihin al'umma wanda zai ƙarawa mutane jin alaƙa da tsofaffin kakannin su da kuma tabbatar da cewa suna ci gaba da girmama al'adar wanda aka gada misali a yankin mu manomar mu na gudanar da wasu al'adun noma kafin su fara shuka ko girbi kamar yin addu'a ko gudanar da wani irin rakiya wanda yake ɗauke da alamar gimamawa ga ƙasa da albarkacin da aka samu wannan yana nuna cewa manoma suna ganin gonakinsu a matsayin wani wuri mai tsarki wanda ya shafi al'adu da addini da kuma tarihin al'umma ta wannan hanya manoma suna kulla alaƙa da kakannunsu wanda yake tabbatar da cewa ba kawai suna shuka ko girbi bane harma suna girmama hikimar da aka gada a cikin al'adun gargajiya haka kuma wannan al'ada tana taimaka ma manomarmu su tuna da yadda kakannin su sukayi amfani da albarkatun ƙasa da kuma yadda suka kula da gonaki cikin ladabi da ƙwarewa a ƙarshe al'adun noma na gargajiya suna zama wata hanya ta girmamawa da haɗa kai tsakanin zuri'ar data gabata da kuma zamanin yau yana tabbatar da cewa har yanzu muna daukan nauyin girmama gadon al'adun mu

al'adun noma na gargajiya sun taimakawa al'umarmu wajan daidaita da kuma canje-canje a cikin yanayi da kuma magance ƙa ƙalubale wanda suka shafi aikin gona a cikin al'ummar mu akwai al'adun noma da aka gada wanda ke taimakawa wajan tabbatar da cewa manoma suna kula da muhalli suna amfani da albarkatun ƙasa cikin hikima da kuma magance matsalolin yanayi na farko al'adun addu'a da ritaya a wasu ƙauyu a ƙauyukan mu manoma suna gudanar da addu'o'i ko ritaya kafin fara noma ko lokacin girɓi wanan yana taimakawa wajan neman albarka da kuma neman kariya daga cututtuka munana da kuma gudanar da irin wanan ritaya yana sa al'umma su haɗu da juna su ɗauki matakan da suka dace don kare gonakin su daga haɗarin da ze iya tasowa na biyu shuka itatuwa da gona manoman suna amfani da al'adar shuka itatuwa a cikin gonakin su ko itatuwan da ake ɗauka a matsayin masu tsarki wannan yana iya taimakawa wajan ƙarfafa tsarin ƙasa da kuma inganta ƙarfi da lafiyar gonaki musanman ma wajan hana bushewar ƙasa da ƙara ƙarfin ƙasa wajan riƙe ruwa lokacin ruwan sama na uku bari da ciyawan wasu manoma suna da al'adar barin ciyawa ko shuka wasu nau'o'in ciyayi a cikin gonakin su waɗanda ke temakawa wajan kare ƙasa daga tsananin zafi ko kuma rage yawan ƙwari wannan yana taimakawa wajan kiyaye ingancin ƙasa da kuma rage buƙatar amfani sinadarain ko takin zamani na huɗu, dabarun gudanar da ruwa manomar mu suna amfani da dubaru na gargajiya wajan kula da ruwan sama da kuma kasancewa cikin daidaiton noma misali suna gudanar da al'adar ƙayyade lokacin shuka dangane da yanayin da ake ciki ko kuma tsari na al'ada wanda ze tabbatar da samun ruwa mai kyau ko rage tasirin gajeran lokaci na bushewar ƙasa

wasu daga cikin ayyukan da manomar mu sukeyi a gonakin su waɗanda ke dauke da wahala da gajiya da kuma yadda ake magance su wasu daga cikin ayyukan da keda wahala a gonaki sun haɗa da na farko shuka da dasa itatuwa wanan na daga cikin mafi wahala a lokacin noman rani ko girbi manoma na buƙatar haƙar ƙasa dasa iri ko itatuwa wanda yana ɗauke da lokaci mai yawa da ƙarfi musamman idan ƙasar tana da ƙarfi ko kuma batada laushi na biyu ruwa da shayar da gonaki lokacin da gonaki basuda ruwan sama mai yawa manoma na amfani da tsarin ruwa na shayar da shuka wanda ke buƙatar aiki me yawa wanan na nufin ɗaukar bututun ruwa ko amfani da fanfo dan tabbatar da shukar tana samun isashshen ruwa na uku fitar da ciyawa ko shuka ƙwari ciyawar datai yawa ko kwari suna ɗaukan lokaci da ƙarfi wajan ciresu daga gonaki wannan na iya zama aiki na gajiya musanman idan akayi amfani da kayan aiki na hannu ko wasu kayan aikin gargajiya na huɗu girbi da tattara amfanin gona lokacin girbi yana buƙatar motsi da ƙarfi musanman idan amfanin gona yanada yawa um ko kuma gonakin sunada faɗi ayyukan tattara amfanin gona da kuma sanya su cikin ajali na buƙatar gajiya mai yawa yadda ake magance gajiyar da wahala na farko yin hutu yanada mahimmaci ayi hutu tsakanin aiyuka dan samun ƙarfin jiki da kuma samun damar sabunta ƙarfi na biyu shan ruwa da cin abinci me kyau tabbatar da shan ruwa mai yawa da kuma cin abinci mai gina jiki yana taimakawa wajan rage gajiya wasu mano manoman mu suna amfani da abinci mai kyau wanda zai taimaka musu wajan sumun ƙarfin da zasu ci gaba da aiki na uku yin amfani da kayan aikin zamani manoman mu na amfani da kayan aikin zamani ko na'ura mai taimakawa dan rage wahala da gajiya misali na zamani ko injinan girɓi na iya temakawa wajan sauƙaƙe aikin na huɗu aiki cikin haɗin gwiwa cikin al'ummar mu manoman mu nayin aiki tareda juna suna raba nauyin aiki da kuma temakawa juna wannan yana sauƙaƙa gajiya da kuma samar da damar yin hutu cikin lokacin da ake buƙata

a cikin aikin gona gajiya yana iya zama babban matsala wanda ke haifar da haɗari ko kuma raunika idan mutun yayi gajiya yana iya rasa kulawa ko kuma jin nauyi kan aiyukan da yake yi wanda hakan na iya haifar da ƙuskure ko rauni misali wani zai iya faɗi daga kan dabbobi ko kuma ya sha rauni daga kayan aiki saboda rashin kulawa abi mafi mahimmanci da na koya daga irin wannan yanayi shine cewa yana da mahimmanci a samu hutu da kuma kula da lafiyar jiki kafun manomi ya cigaba da aiki aiyukan gona suna da nauyi amma fahimtan lokacin da za'a tsaya da hutu ko kuma a nemi taimako yana da matukar mahimmanci wajen guje wa haɗarurruka da kuma raunuka wasu lokutan kuma gajiya na iya janyo haɗari ko rauni a gonaki misali idan ma'aikaci yana aiki da yawa ba tare da hutu ba zai iya rasa kulawa wanda hakan zai haifar da matsaloli kamar faduwa hutu a kai a kai da kulawa da lafiyar jiki da kuma shan ruwa sosai yayin aiki yana taimaka wajen rage haɗarin samun rauni ko matsaloli dake da nasaba da gajiya haka kuma yakamta ace manoma sun koyi yadda za'a raba aiyuka a tsakanin su da kuma samun lokaci wanda zasu dinga hutawa domin su guje wa gajiya mai tsananin yawa

a lokacin babban aikin gona yana da mahimman ci a tsara yadda za'a gudanar da aiyuka domin gujewa gajiya da kuma samun cin nasara ga wasu hanyoyi da za'a bi wajen tsara aiyuka da kuma rage gajiya ga wasu hanyoyi da muke bi domin mu tsara aiyuka kuma mu rage gajiya na farko tsara aiyuka na farko yana da mahimmanci a tsara aiyuka yau da kullun a ware lokaci ga ko wani aiki da kuma yanda za'ayi amfani da kayan aiki wannan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa an kammala aiyuka cikin lokaci ba tare da saurin gajiya ba na biyu raba aiyuka aiyukan gona sun fi ƙyau idan an raba su tsakanin ma'aikata idan akwai mutane da zasu taimaka raba aiki tsakanin su zai rage nauyi wanda yake kan mutun daya wanda zai sa a guje wa gajiya wanda zai sa a guje wa gajiya na uku hutu da tsayawa yin hutu a cikin aiki yana da matuƙar mahimmanci ana bukatar lokaci na hutu dan jindaɗi da kuma dawo da kuzari kafun a cigaba da aiki duba lafiya dan mutun yana jin alamun gajiya sosai yana da kyau a tsaya ko kuma a nemi taimako daga wasu dan ba'a kula da jiki ba ajiya na iya haifar da matsaloli na lafiya shirya kayan aiki kula da kayan aiki da ingantaccen tsarin aiki yana taimaka wa wajen rege lokacin da ake bukata domin kammala aiki wanda zai bada damar samun karin hutu a wannan hanyar za'a iya gudanar da aikin gona cikin inganci da sauki a tare da haifar da gajiya ko matsala ga lafiya ba